Olona maro mifamezivezy amin'ny arabe. Misy mandeha amin'ny sisin-dalana, misy mandeha amin'ny arabe. Misy famantarana ahitana ny toerana misy ny fivarotam-panafody afaka zato metatra.

Miaramila maro samihafa manao matso, misy mitondra basy, misy mitondra sainam-pirenena ary samy manana ny satrony avy izy rehetra ary samy manana ny bokotra eny amin'ny sorony avy.

Tany malalaka misy bozaka maitso sy trano anankiroa ary ala ala ao aoriana. Trano anankiroa miloko fotsy, mitafo fanitso. Misy varavarana iray sy varavarankely iray.

Tovovavy lava volo iray mitazona finday, mandefa hafatra miafina, manana hoho fotsy ary miloko ny volony dia maramara ary mipetraka ao anatina trano iray.

Toerana iray ahitana ny sary vongana lehibe sy lapa lehibe anankiray. Misy voanio maniry amin'ny sisiny lapa ary zava-maniry maintso maro samihafa. Lehilay anankiroa miresaka manondro ny lapa ary vehivavy anankitelo.

Olona maromaro milalao baolina eo amin'ny bozaka amoron-dalana ahitana tovovavy anakiray manao akanjo manga sy zipo ary lehilahy iray mitazona baolina amin'ny tanany manao akanjo volombosary sy pataloha fohy miloko manga.

Sary manjavozavo izay ahitana pilipitra, seza, ary hazo fijaliana sy varavarankely anankiroa. Izany hoe ao am-piangonana izany.

Karazana mofomamy maro samihafa toy : ny mofomamy vita amin'ny sôkôla ary fanosotra maro samihafa sy firezy eo ambony lovia vy anankiray. Ahitana ihany koa siramamy vovony.